Sokoɔraa poɔ la. Lɔɔre are laa be. A lɔɔre waa nyɛ bɛnnoo vaare. Ka noba are a be. B.biiri arɛɛ a be, ka dakpuruu kaŋa waa wog wog lɛ a araa be.

Soolare la biŋ. Ka pɔɔbɔ are, kɔge a soola, a nyɔge taa nuuri, a zɛge a nuuri kaa do. Ba mine su la kparezeere, ka moore yɔ are are a be, ka teere are a ba puoriŋ.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

Bͻle ŋmeԑbo zie laa kyԑ. Ka noba araa be. Ka kaŋ su kpare pelaa a toore o gbԑԑ sͻͻse dͻre, kyԑ zԑle o gbԑre kaŋ koo do.

Baa laa kyɛ. Ka noba bata bea be. Kaa kaŋa be a sɔnsɔgree su kpardɔre. Kaa kaŋ na nyɔg a oroba taa, su kparo sɔglaa.

sokoɔraa poɔ la, ka lɔɔre kaŋ zoro a be. Ka a mine biŋ biŋ. A lɔɔre kaŋ waa la pelaa, ka kaŋ waa zeɛ. A lɔɔre nyebogiri kyeɛrɛɛ la. Ka a kŋ, a lɔpelaa meŋ kyeele o gbɛɛ.

Bondiri la biŋ. Taaleɛ be laa be. Bɛŋ be laa be. Bɔɔdeɛ, be laa be. Vaare, be laa be. Ka gyɛlee be a be.

Noba la zeŋ, ka dɔɔ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo. Ka bibiiri bata a zeŋ, kaa kaŋ gbi dumo, kaa ba mine are ba puoriŋ, kyɛ kaa dɔɔ biŋ kõɔ ane kolee, kaa kõɔ liŋe e buluu ba lamboriŋ.